Giyaa heeran bayzettiyaa kaattay ayibba mal'ishsha! Ha kaatta keetta baada ne miishsha al'uwaan kesiyaabba gidikkonne miyoo kaattay kushshiyara laacadda ma ma giyaa sawuwaani woriyaa kaatta qommo.

Ajjooraa soossayi kambaatappenne bolooso bombbeppe naa"appe gidduwan beettes. Issi baggaage kambbaata bagga gidishin issi baggaagee wolaytta zawan de"es ha sohoyi asayi dumma dumma sohuwappe yiidi zannaqiyonne xomoosiyo soho.

Asay dumma dumma sohuwaa bidi alleeqiyo alleequwa miishshati alleeqoy bayzzetiyo miishsha keettan beetosona. Ha alleequwa miishshatikka qassi bootaba bollan uttidageti beetosona. Hageetuppe ammaridageta xeesa?

Issi sohuwan woqaama addussa keettati keexxeti uttidoosona. he oosetido miishshaykka herega milatiyaageeti, birata milaatiyaageeta, ancco biitta milaatiyaagetuppe oosetidoosona.

Wogaa maayuwa maayida heezu macca asati beetees, etappe sinta bagan qassi atuma naati de'oososna. ha heezzu macaasappe issiniya ba kushiyan goochobay aybee?

Kawoy issidon issidon hashshu de'ene gisees. Gaasotaykka metoy oyqqido asa wodday woddidbare dumma dumma dannoy daafay gakkiyo wode maaduwaa hiittan zin'iyo maayuwa h.h.m. maadiyo gishshawu daro lo'o.

Bootta shuraabiya maayidi qantta bolaaliyaa gixxida yelaga attuma na'ay beettes ha yelaga na'aykka saluwaa pude piriiddi poocamiyaagee beettes ha na'ay naa'u banddirata ba kushiyaan oyqqi uttis ha banddiratu sunttay oonee?

Woga diyagee attiyaba gidennaba gidiyakko wolayttan maata keettay hashshu attenne giissees, gidoshin ha"i wode ehido zaammana keettay ira giyoba aattenna xiskkanasikka injettetiyo gishshassa keehippe daro lo"o.

Qaalay de'o yaagidi ammaniya ammananchchatussi lo'iyabappe issoy yettaa giddon geliya yettaa mal"ettiya miishshaa ha miishshay yettaa giddon geliyo wode coo uttida asaakka dura dura eqqada quppa quppa gees.

Kattissiyaa, kattisse miizzaa shukkiyo wode miizzappe kiyiya meqqeta. ha meqqettay boynna bookkidi kattidooga qoxxanassi maaddees.

Ammano keettaa woykko woossiyonne goynniyo keettaa biyooge tana issiton issiton tana keehippe ufayisses. Gaasoykka ha sohuwan baada xoossaara gayttada neessi koshshiyaba woossadanne xoossaassi goyinnada yiyo gishshaassi wozanay woppu gees.

qaalay de'o yaagidi ammaniyaa ammananchchatu woykko woosa keettan hiraaganchchay xalahee oyqido asaa woossidi xalahiyaa kessishin be'os. Ha woossiyaagee bittawukka sarotettaa woosses.

Ayfiya duutti maanawu maaddiya daro doozati de'oosona. hegetuppekka issoy Mangguwaa, manggoy xeeliyoode teerara heljjejidaage ma ma giyaage keehippe daro lo''essinne malalee.

Ganddaa heeran de'ya macca asay issiton issiton keehippe daro mishettes. Gaasoykka bantta mehiya maataa buucci miziichchidi bantta naata meecciichchid kattaa son kattidi aawaa gidin naata mizidi daro daafuroosona.

Shachiya aginaan laatammanne ichashan holloozi deriya boos yaagiyaa xuufiya oyqqida yelaga na'aa; ha xuufiya oyqqida yelaga na'ay tana lo'is gaasokka tankka baada xommoosiyakko tanakka ufayssees.

Eretida kaaleta aaway bari haassaya deriya hayttani kaqishin be'oosi ha asi odiyo odoy keehipe ufayassiyaga gidana dandayessi.

qibaate woykko baaziliine keehi lo'iya, puulaa gujjiya miishsha. ha puulaa gujjiya miishay somuwan gidin huuphiyan mentershan tiyinkka daro looxigisiyo gishaassi, keehippe daro lo'eess, puulatettaaakka gujjes.

hagaa mala ufayttiyaa soo asaa be'iyoo laa ayba lo"iishsha! awude tankka gakkada ta keettayeera ta naatuura haagadan poocammayida ka'aydda danidiinashsha giissees.

Wolaytta wogan gifaataa baalayi keehippe wolqqaama baala. Ha baalaa gallassan cora attuma asayi shiiqidi cachcha zayyiya punnidi kushiya baqqiiddi hadiya maayidi issippe kaa"oosonanne wocamoosona.

koyro wolaytta mootaa huuphe gadaawaa dagatoo kumba. ikka wolaytta mootaa dalgga manttiya ehiisida asa.

Bolooso Bombbe Allaanan beettiya Ajjoora Soosoy keehippe daro malaaliya soho. Ha sohuwan wodhdhiya haattaay pude denddiyage gola malatees. Haraykka qassi cuwaay pude denddidi biiyaga malatees.

laa hage ayba lo'iyaabee, hiilanchiya,, kushiyan oyqada medhido so miishati, tumu hagaa assi medhidee, keehippe daro lo'oosona. wolaytta heeran, keehippe daro de'oosona.

Wolaytta sooddo yunbburshiyan luxanchchati luxiyo wolayttatto doonaa luxettaa maxxaafa. Ha maxxaafa be"iyode tankka wolaytta gidiyo gishshawu wolayttatto doonaa luxiyakko dere asaa tamaarissana shin giisses.

Hay Xoossoo ayfe tukkiya be"iyode tawu masqqala gallassayi qofettes. Masqqala gallassi ayfe tukkiya caddidoogaa oyssaa koliya yeggidoogee baacciraara miyode kushiyara ma ma giyagee ayba mall"iishsha tawu masqqaliya awude gakkanddeeshsha.

Cora attuma asati issoyi issuwar qoomettidi yettaa yexxiiddi de"oosona. Hegeetikka issoyi issuwara ufayttiiddinne miicciiddi de"oosona. Etapoe guyye baggaarakka daro asayi ezgges.

kawuwaa keettan cora asati issippe uttidi banta qofaa bolan tobishin be'oos, ha banta qofaa bolan asati banta kushiya xoqu ooti uttidosona , ha asati banta kushiya aybaassi xoqqu ootidonaa?

cora kataa qommoti asay maanassi uyyanaassi injjetidi uttidosona. haggetuppe ammaridaageeti maataa, kokkaa, unccaa oyttaa hegaanne hegaa malatees.

Maaxe santtayi keehippe mall"iya dooza qommo ha santtayi darkkon mokkes keehippe daro ufaysseesinne santtaa oyttaara gidin xiilliyara gattidi issippe kattobare ayba pala mall"iya katteeshsha.

Shuuchcha keettaappenne ogiyaappe gidduwaan dumma dumma doozati biittaasi carkkuwaa wooziyaageti bettoosona. hageetuppe issoy pude adduqqidi eqqiis. ha eqqida zoozaa sunttay aybee?

wodee ehiido zammaana bashshee buddenaa tiganaasi aadiyaa so miishsha. ha bashshee bitaatappe giigees. giigidi korinttiyaa po"uwaara issippe gaattiyoo saatiyaan maadduwaa immees. buddenaa tigissees.

bolooso bombboponneTiransporttiyaanne kaamiya ha asati cadiidi de'iyo koyro tokketidaagee de'iyo koyro go'iya gididi aybba lo'anneeshsha.

xikee biron gakkiya carshata bul'anawu maades. ha xikee biitta biittaa eesuwan eesuwan bookkiyagee keehippe malaalisses.

Hashshukka xoossa oosoy ayba malali! Issi heera heera dembban miccid issi issi heeraa salo kessidi, dere kessidi medhdhis. Ha heera ambbaa heera asay biyaabba gidiyakko tana kundisses giidi wattiwatanashin gandda heeran de'yagge qexenne geena.

alamuuraa giyoogee meeze xaaletuppe issuwaa. ha xalee asay harggiyaan oyqetiyaaba gidikko ha xaaliyaa coommidi ba harggiyaappe paxottettaa demmees. haraykka qassi dumma dumma harggetussi maado.

Wolqaama dembba aaho biittan naa"u goshsha boorati goshsha gadiya goyyishin be"os. Ha goyyiyageeta asay goyyanaassi giigissiyo miishshay ayibeeshsha?

Maata meera dozan yushshoy direttido wolqqama keetta. Ha keettay biiratape, shuchchapene dumma dumma zammana miishshatuppe puulatidi keexxetiis.

La ayba lo'iya sohosha. Ha sohuwa be'iyode awude baada ha sohuwa beandinasha; baada utta ekkiyako ayba carkkuwa ekkada yandinasha yaagises. Keehippe daro lo'iya soho.

Luxetta keettay shuchchaappe puulattidinne boolummidi keexettis qassi ha keettay qassi tamaareti bantta eraa aahuwan ekkanaassi kehippe daro go'aa immes.

Heezzu tohuwan bululliya kaamee daro ufaysenna; ha naatikka maayido maayuwa meray zo"onne karettanne adil"e mera. ha maayoykka eti wolaytta gidiyoogaa wolayttatettaa heeri baasa.

Wode ehido cora so miishshati beettoosona. Ha cora miishshati odiya bolli uttidoosona. Ha cora miishshatu sunttay oonee? Eta qooddaykka woysse?

Issi yelaga na"aappe guyye baggan wolqqaama maata keettayi beettes. Ha daddayettidi illiisettidi puulattidaagee beettes. Ha maata keettaa wolayttattuwan ayba giyo.

Asay meeguwassi maayyiyo dumma dumma maayyo qommoti beettoosona. Hagetikka qassi hiixa maayyo hagetuppe borkkotay, birdde, pooxay heganne hega malatiyaageeti de'oosona. Hageeta bayzziyaageeti aybba geetettiyoona?

koottaa! koottay woyishaa lee'iyaan poqqidi daddidoogaappe merettes ha koottan asay ba zerido zeretta cakkidi cakkidoogaa qoxxidi qoxxidoogaa unddenna wodiyaassi minjanaassi go'ettes.

Keehippe daro lo"iya ichchashu macca naati bootta maayuwa keehippe daro ufayssiya. maayuwa maayidi banttana misiliyan denttishin be""os. Ha maayoyi eti maayidooge keehippe daro lo"iyogaappe denddidaagan mule gallassikka ha maayuwa maayiyakko aybeeshsha giisses.

wolaitta layttaa laamiya gifaataabaa lai issi betettaa duussaass yaagiya huuphe qofan odanchchai ba oduwaa ba dariyaassi gattishin be'oos. ha odanchchai odiyo miishshay woikko bessiyaagee ayba geetettii?

Qururxxuwa daddiyaa hiillanchcati tana keehippe malaloosona. Gassoykk awoyshsha qaxxidi, ha qanxxido woyshsha, baggan shaakkidi, ha baggan shaakkodooga lee'iyaan lee'iyaan pooshsidi bantta kushiyaa qanxxetennan ilddidissi giigisoosona.

uuttan yuushoi direttido wolqqama keettai beettees. ha keettaappe sintta baggan uuttatinne meedoossati kunddidaageetikka deettoosona. hageeta kunccissidai ayba malakee ane yootite.

wolaytta wogaan keehippe daro malaalisiyaanne miichchiyaa wogaappe issoy durssaa. wolaytta wogaa durssay keehippe daro dummatees. gaasoykka daro wolqqaa oychisiyaanne daro eraa kooshiyaaba gidiyoo giishshasi.

Wolaytta asaa issuwa issuwara gattiya odo yeechchayi hashshu dooyettenne. Ha odo yeechchayi dooyettidoogaappe doommidaagan wolaytta heeran de"iya dumma dumma yohota eesuwan nu hayttan gattiya nuna keehippe daro ufaysses.

issi wodalla attuma na'ay goynaa pude xoqqu oottida zo'o miziyo oykki uttiis. ha miziyaakka dembbaa taaldatida sohuwan eqqaasu ha miziyaa xeelliyode waanidabaa malatay?

wodala ganjjee ayba malaliyaa ase! ha wodala ganjjee dumma dumma sohuwappe naqaashshaa shiishshidi, ha shiishshido naqashshaaka asaa hayttan kaqqees. hegaappe haray qassi dumma dumma taarikiyaara oyqettidabatakka yootoosona.

Laa awugaa yootada awugaa aggoo giisses la beettiya yelaga naatu merayi eti kushiyan oyqqido banddirayi gidoshin banddirayi toophphiya oonatettaa qonccissiyage aybaappekka tana ufaysseesinne lo"es.

So medoossati woykko meheti asaassi daro go"aa immoosona. Ha go"atuppe amaridaageeti ashotettaassi, pilaa ekkanaassi, maattaa ekkanaassi, oyssaa ekkanaassinne bayzzidikka marccuwa laammanaassi maaddoosona.

wolayittan cora wogaa qumaa qommoti doosona hegeetuppe amaridaageeti loggomuwaa muchchuwaa pilaa unccaa oyttaa hegaanne hegaa milatiyaageeti assaassi giigidi maanassi injjeti uttidosona.

cora asai hadiyaa maayidi bullukkuwaa gixxidi tooraa oiqqidi kaa'ishiinne ufaittishin be'oos. bagga asayi ka qassi uttidi kattaa miyaageetanne uyyaageeta be'oos miishshai aiba geetettii?

toossaa toophphiyaa dalggamanttiya qonccissiya banddiray beettees. ha banddiraikka maata meran salo meraanne zo'o meran tiyeettiis miyye baggaarakka qassi adil'e ciishshaa merai de'es. gidduwan aiba malaatai de'ii?

Timaatime bayzziyo sohuwan de'iyagee ayba lo"i! A taani be'iyode taassi A muussay qoppettees. Soo baada shammara woym mela ma woy kattada hara kattaara walakkadakka ma ma gees ayba lo'iya attestation!

Meeze xalee issiton issiton tana keehippe daro ufayissees. Gaasoykka wolqqay baynna hiyeesa asati meeze xaliyan go"ettidi bana harggida harggiyappe woykko sakuwappe paxidi xoossaa galatoosona.

La! luxettay hashshu deene! luxetta mali minobi lo''obi de'ii! taani luxetta keehippe daro dossays. Ha yelagata be'iyo wode taani taankka awude hagadan hananddinashsha awude gakkandinashsha giissees

Godare uuttay xaletettawu maaddiya meeze xaletuppe issuwa. Ha doozzay qassi huuphiyan qaachchay woykko poripporee kiyiyaba gidikko ha doozzaa tiyettiyogan asay harggiyappe paxees.

Hashshukka! Shimayinniya woyikko harphphaa daddiyagaa oosoy ayiba lo'iishsha! I daddido maayoy ichchashu layittaappe biidi tammu layittaa gakkanaashin mayizziyagee wurennaagee qassikka guutta miishshaa ekkiyagee keehippe ufayissees.

dere asaa sera naagissiyaagee seera naagissuwaa maara mankka deriyaasaa luxissishin be7oosu. ha luxissiyaagee aiba huuphe yohuwan denddidi luxissiyaagaa malati ane qoncissite?

Wolaytta toho kuwaassiyaa citaa woykko yamiya keehippe dosays gaasoykka ha citay kare biitta Zamalikka giyoogara ka'iddi lo'o daagga ehidi wolayttatteta alamiyan salo gufanttoni erissis.

Keehippe pala lo"iya ussupun geela"o naati issoy issuwaara upayttiyaageeti kaa'iyaageeti beettooosona.ha geelaa"o naati boottaa maayyuwaaayyidi kaa'iyaageeti aybba lo''iyoonashsha!

Arssayi asayi zinn"anaassi maaddiya miishsha. Ha miishshay mittaappe molettidi hiillanchchaa kushiyan giigees. Giigidaagee bayzziyo wode daro miishshaa ekees.

cora yelagati bantta goyido biittan zerido katta ayfee mokkidaagaa cakkiyaageeti beettoosona ha yelagati cakkiyo katta ayfiya sunttay ayba geeetti ane yoota

La hanna aybba lo"ay arsara baljajiya! taasi ha nayiyo qiibio be'iyodde issibay wozanani karhi gees ha wodiyaa yelaggay hanenabba huuphphiyan gujiddi ba huuphphiyan mooriyogappe haggadan loytti doosiyaba gidiyakko keehippe daro lo"osona.

Wolaytta maata keettayi woykko leemoyi asayi daanaassi maaddes. Ha maata keettayi ba giddon oyqqidobati gattaa, ifittaa, qosilettaa, tuussaa hgaanne hegaa malatiyabata.

wolaytta hiillancchiyaa urqqaappe medhdhido cora urqqa miishshati beettoosona ha urqqa miishshatikka karetta meranne zo'o malatoosona ha urqqa miishshatuppe ameridaageeta xeesa

Hiillanchchati mittaappe molidi giigissido oydeti de'oosona. Hageetikka asay uttanaassinne sinttan wottidi qumaa maanaassinne harabaakka qassi wottanaassi maadettoosona.

Laa ayba mal"iya kattee? Ha kattaa son gidin miishshaa kessi shammiyo katta keettatun miyobare namisaa zaariyogaappe hara baggay miiro kattaykka eesuwara gomppaappe wurenna mala maaddiyo gishshawu daro lo'o.

Mattaa essay mattay ciishshaa woommidi koottan gujjidi cora mattatuura gididi giigissiyo eessa. Ha essay bollaa minttiyaanne kooliya kattatettaassikka maaddees. Haraykka qassii giyan bayzzidi miishshaa laammanaassikka maaddees.

macca asay gidin attuma asai bana kuulayyo pula miishshati pula miishshaa baizziyo keettan uttidaageetu beettoosona. hageetikka dumma dumma meran tiyettidosona. ha meratuppe amaridaageeta yoota.

Issi yettanchchay eqqidi ba sintta haakko zaaridi ba doonan pomppa wottidi yetta yeexxide de'ees. He yeexxiyoode daro asaykka appe yettaa haytta akko zaaridi coorigochchidi ezggide de'oosona.

Oydee, jarkkee, saynee hegaanne hegaa malatiya dumma dummabata bayzziya bitaniya be'iyode tawu issibay wozanan karhi gers. Hegeekka duretettaaba zal'iyabaa tankka duretiyakko zal''ada asa kiyakko giisses.

seera naagissiyaageeti bantta seera naagissiyo maayuwa maayidi kaamiyaa bollan eqqidi kaamiyaa dumma dumma meran tiyishin be'oos ha tiyyiyaageeti ayssi oottiyaabaa malatiyonaasha ane qonccissite

coraa naatuppe guyye baggan barkka uttida wolqqaama pulanchcha gella''iyaa beettawu ha geela'iyaakka qassi bootta shiraafiyaa maayadanne ba hashiyan wolaytta wogaa qonccessiyaabaa wottaasu ha wogaa qonccissiyaagee aybee

Wolaytta wogaa maayuwa haddiya maayida geela'o na'iya puulattada eqidaara beetawusu. Ha geela'o na'iya wolaytta wogaa maayuwa salo gufanton errissawussunne yootawusu

Naa"u deree pude xoqqu giidi eqqi uttis. Appe ziqqi yaagiya wombbayi de"es. He deree dumma dumma doozatun kametti uttis. He doozati qassi daro carkkuwa woommanaayyo maaddoosona.

saaro pulanchchanne maataama wolaytta soodo ambbay beettiis haamibaa qonccissiya dumma dumma misilasiidde oosona ha mishiratu goday woyse ane yoota

issi bootta shuuraabiyaa maayidi ba huuphiyaa maccaasaa gaadon pute qachchida na'ay isi pulanchcha geela eera eqqidosona ha naati waaniyaabaa malatiyoona?

cora geela7o naati wogaa maayuwaa maayidi alleeqettiyaageeti beettoosona. hageetuppe guyye baggan walqqaama darai de7ees. ha geela7o naati maayido alleequwaa maayua aibeeshsha?

Issi so asati eqqidoosona. Hegetikka aawanne aayiyo getettoosona. Etikka bantta yelido naatura eqqidoosona. Eti maayidogeekka Wolayta Wogaa maayuwa. Hegee Wolaytta Woga maayoy Wolaytta hanota qonccissiyaaga

Puulatetta gujjiyaa miishshay issittoo issittoo keehippe daro yiiloyees gaasoykka maccassay puulatetta gujjiya miishsha menttershshan gidin som''uwaan tiyyetiyoogee erettees gidoshin lo"ay giide keehippe upayssokkonanne yiiloyoosona

Kushe hiilanchchati daro malalissoosona. Eti medhdhiyo meretaykka daro malalissees. So oosuwassi maaddiyaa udullay, uddula mittay, gonggee, gapattee, otettay mayyile hageeti ubbay so miishshata hiilanchchati giigissidoobata.

Ammanuwa issiton issiton keehippe daro lo"ossonanne upayssoosona gaasoykka geehsha maayyuwa loytti meeccidooga maayyidi haatta oyqqidi yaanne haane hemettiyaageeri be'in be'a be'a goosona.

Law ayba lo'ay sa''aa gakkiyaa maayuwaa loytta goocha maayada bollaara naxalaa gullottada beettiya geela'o na'iyaa tumukka toophphiya oonatettaa erissawusu. Hashshu hanna de'ekke!

Xoossawu tana palahissa! La hagee misiliyan be'iyode hagaadan hanishin tumu ayfiyan be'iyaba gidiyaakko wananeeshsha! Hagee asa saxxiyaaba gidiyaakko asi haa attanee! Xoosso yashshiyaaba.

Toophiya orttodokisse ammanuwan yetta yexxiyode yettaa giddon gelidi yettaa mall"ettiya miishshappe issoy kiraariyaa, ha kiraare yettaa giddo gelidi ufayssiyoogan asa gomppan gelidi daro ufayssesinne lo"essi mall"essi.

Oydiyaa bollan ashoy daabboy buuddeenay billamay sawo baribaree beettoosona. Appe garssaara qassi yeechchaykka de'ees. Yeechchaappi garssaara qassi duppaappe giigida miishshay de'ees. Ha miishshay ayba geetetti?

issi mela dembba sohuwan pude eqqida mitta boye beettees ha mitta boye maata mera oikki uttiis. ha mitta boyiyassi go'ay ayba ane qonccisi?

Wolaytta moottan kaamiyaa ogiyaa baasso haagazaynne xaace kaalletay suntta coo tookkisppe attin aybbanne ooso oottenaage erettees, dumma dumma ganddati kaamiyaa hagaazan daroppe metotoosona shin etassi gattenna.

Miishshata bayzziyo keettan qooriyaan wottiyo aleeqoy de'ees. Ha aleeqoy keehippe wolqqama bira ekees. Ha aleequwaa shammidi asay go"ettees. Gaassoykka asaassi puulatetta gujjiyo gishshas.

Kuttuwaa meraabay tana keehippe daro malaales. Gaasoyikka wogga kuttiya phuuphulliya yelin he phuuphulliya bolla heezzu giyaappe biidi agina gakkanaashin uttin a giddoppe maray kiyiyaagee tana wolqaama keehippe malaales.

Issi geela'o na'iyaa sinttaara eqqada durssa duraydda de'awus. qassikka cora attuma naatikka iyyo yuushuwan eqqidi etikka durssan ho''ettiiddi de'oosona. ippe ha baggaara issoy gonddalliyaa oyqqi uttiis.

deriyaappe gidduwan eelidi zin77ira wolqqaama haattai beettees. ha haattaa wollan qassi issi sohuwaappe hara sohuwaa pinnanaassi asai go7ettiyo pino miishshai de7ees. ha pino miishshaa sunttai aibe?

hiillanchchai ba kushiyan molidi giigissido mittaappe giigida cora oideti bayzziyo sohuwan de'iyaageeti beettidosona ha bayzziyoogeeti puulattidi de'iyaageetikka erettidosona ha asatu gooday woyse ane qoncissa

Maata meran tiyettida koyro kifiliyaa luxanchchati luuxiyo wolayttatto doonaa maxaafay beettees. Appe garssa baggan qassi gatee woykko ha maxaafay xayikko qanxxiyo biraa qoodaykka de'ees. Ha biraa qooday woyse?

issi kaamiya ogiyan oiddu asati do'osona hageetuppe naa'ati seera naagissiyaageeta naa'ati yelagaattuma naata etappe guuye baggan taamee de'ees ha seeraa naagissiyaageetuppe issoi kushiyan oyqqidobay aibee?

kaame ogiyaappe guyye baggan yuushuwan direttida shuchchaafa keetettida wolqqaama keettai beettees. ha keettaa yuushoi diretti uttiis. ha direttido miishai aibeeshsha ane qonccissa?

Puula ogiye miiyyan toophphiyaa banddiray kaqqettidaagee beettees. ha banddirayka qassi shuchchaappe keexettida wolqqaama keettaappe sinttan de'ees. ha banddiray aybassi kaqqettidabaa malatii?

geeyidi dalbbabbira haattaappe guyye baggan pude sitti giidi eqqira dere malatiya puula sooti beettoosona ha sootuppe guyye baggan qassi dembbattira dere beettee ha hierai awan beettii?

cora attumaasainne maccaasai baggai eqqin baggai uttidi putiyaa goshshabittan tokkiyaageeti beettoosona. ha puutee intte xeelan aiba malati ane qonccissite?

wolaytta laytta laamiya gifaataa gallassan maccaasay wolaytta wogaa qonccissiya bullukkuwaa maayidi hashiyan hadiyaa yeggidi oottidosona eti bantta kiyuwan wottidoogee aybaa geetettii

wolqqaama barai woikko darai beettee ha baraappe sintta baggan qassi haatta uyyiya heezzu kare medoosati deettoosona. ha medoosati aybeeshsha ane yoota?

cenggurssaa xoqqu oottidi sissiya wolqqaama yettaa miishshai karetta merantti ettidaagee beettees. ha yettaa miishshai wolaittettuwan aiba geetittii ane yoota.

mela sa'an gobbaappe giigida naa''u uttiyoobati beettoosona ha uttiyoobatikka qassi wolayttan beni wode asai uttiyo miishsha ha uttiyo miishshada wolaytta asai ayba giidi xees

shuchchaappe keexettida wolqqaama keettai dumma dumma meran tiyettidi puulattidi de7iyaagee beettees. appe sintta baggan qassi saa7aara bulliya kaamiyaakka beettawusu. ha kaamiyaa aiba meran tiyettade?

wolaitta layttaa laamiya woikko gifaataa baalaa gallassan cora asati bantta ufaissaa qonccissiisin be'oos. hageetuppe amaridaageeti qassi paraa toggiri wolaitta wogaa maayuwaa maayidi bantta ufaisaa qonccissoosona ha asati beettiyo sohoy awa heree?

dembba mela biittan maata meraa oyqqira meezze xalee beettees ha meeze xalee asay xalettanaassikka maaddees ha xaliya sunttay aybee ane yoota?

dembban cora yelaga attumaasayinne wodalaasai issippe gidiyoogan wolaytta wogaa maayuwaa maayidi bantta ufayssaa pooca mishin be'oos. haasati maayido maayuwaa sunttay aibaa geetettii?

i naago yaagiya yettaa kessida yelaga yettanchchiyaa beettausu akka qassi bullukkuwaa maayada ba huuphiyaa pooluayada uttiraara beettauwsu ha yelaga yettanchchee sunttay oonee?

kawo keettaa waanna gadaawai ba deriyaassi kiitaa aattiidde beettees. ha izaawaappe guyye baggan toophphiyaa oonatettaa qonccissiya banddirai de.ees ha kiitaa aattiya izaawaassi sunttay oonee?

wolaytta wogaa hadiya maida cora attuma asai banttana misiliyan denttiyaageeta be'oos. ha asai bantta kushiyan qassi banddira oykki uttiis ha banddirai awa dalggamanttiya qoncisii?

wolqqaama maataaninne mittan kamettida dere beettees ha deree qassi xoqqa sohuwan de'ees ha xoqqa sohuwan de'iya deriya sunttai oonee awa heeran beettii ane qonccisa

bolooso soore yaagiya ooratta yettaa kessidi ha yettaakka qassi deriyaassi qonccissiya wolqqaama yettanchchai beettees ha yettanchchaikka qassi ba huuphiyan barnneexaa wottidi wolaitta wogaa hadiyaa maayidi eqqiis. ha yettanchchaa sunttay oonee?

toophphiyaa orttodokise ammanuwaa kaalliya cora asati boottanne dumma dumma pula maayuwaa maayidi bantta ammanuwaa wogaa kaallishin be'oos. ha kaalliyaageeti gonchchiyo gallassay ayba gallasseeshsha?

ba huuphiyaa pulaya ootissada bolla baggara qassi pulaa gujyiya zoo ciishaa qachchada xerankka qassi puulaa gujjiya miishaa qachchida yelaga nayyiyaa beettawu. ha xeeran qachchido puulaa gujyiya miishai aibee?

xoqqaa timirtta xekkan giigida ichchashantta kifiliya luxanchchatu maxaafai beettees. ha luxanchchatu maxaafai giigidoi awa dalggamanttiyaasse? ane akeekada yoota.

moochchenaa boraago gonggoluwaa geetettiya zannaqa sohuwaa qonccissiya bootta shuraabiyaa maayida yalaga na'ay beettees. ha moochchenaa boraago gonggoloi awa heeran beettii?

miishshata bayzziyo keettan asai bana puulayyo dumma dumma pula miishshati de'oosona. hegeetikka naa'u qommo gididi dumma dumma meran de'oosona ha miishshata mera yootite?

wolaytta dichchaa toho kuwaaziya citaa kaafiya woikko minttettiya kaafanchchati wolaitta dichchaa hombbocissishin be'oos ha hombbocissiyaageeti beettiyo dembbay awaanee?